Omusaadha ali kuvuga akagaali ela nga atwise amatooke, amatooke ago gali mu langi eya kilagala, omusaadha ayambaile empale endhirugavu nh'enkofiira endhirugavu era nga einhuma ghe elivayo abasaadha babili abali kutambula nga baidha gyaali, nh'emmotoka endheru edhiri kutambula nga dhidha gyaali. Nga nh'amaduuka agali mu langi okuliku agali mu langi eya kyenvu nga ghaigulu eliyo emiti gy'amasanhalaze nhi waya edhibita.

Ebizimbe ebya kalinha, ebizimbe binho bili mu langi dha ndhaghulo, kuliku ebizimbe bye baserekesa amabati aga kasayisayi nga era ghagati mu bizimbe munho mulimu engila entono tono era nga engila dhino dhaghukanhamu

Omusaadha ayemereire kulubalama olwe nhandha era nga omusaadha oyo muzungu nga kumbali kwe eriyo omuti omughanvu oguli mu langi eya kilagala

Enguudo edh'endhaghulo nga dhaganana mu saako ela nga dhaghukanhila agho mu saako nga kumbali kwe enguudo edho eliyo amayumba aga dhetoloire. Kuliku ennhumba eya kalina nga baagiselekesa amabaati amammyufu ela nga nh'edhindhi ennhumba badhiselekesa amabaati ameeru.

Omwaana omughala alinze inhuma nga alingilile omukazi ali kutambula nho mwaana omuto nga omwaana oghundhi ali kulumuka nga amuvaku einhuma nga einhuma ghoyo omwaana eriyo amato nga era eriyo abantu bangi abali ku nhandha abemereire ku maato ago, nga mumbali ghaibwe eriyo obuyumba obwe itaka.

Egaali gyebatwiise enkota dh'amatooke nga ela enkota dh'amatooke edho nnhingi. Nga kumbali kuliku abantu abagilingiliile ela nga abantu abo bambaile engoye dha ndhaghulo. Nga mumbali omundhi mulimu emmotoka eyemeleile, ela nga yona eli mu kala dha ndhaghulo.

Omusaadha nh'omwana batyaime ku lubalama olw'ennhandha nga ela omwana nh'omusaadha oyo bali kusika omugugha nga omwana agemisaaku emikono ebili, ate nga omusaadha agemisaaku omukono mulala. Omusaadha oyo alinha enviili edha kitakataka ku mutwe nga ayambaile omudhoozi omweru nh'empale eya bbulaka, omwana ayambaile omudhoozi ogwa kyenvu nh'empale eya bbululu.

Omusaadha ayemereire nga ali kuzanha omupira ogwe'nsero nga era omupira ogwo agu ghanhike mwibbanga nga omupira ogwo guli mu langi edhe ndhaghulo era nga omusaadha ayambaire ekigili koti era nga ayambaire ekikofira nga era alikulaga nga ali kwendha kuteeba.

Elyato lyebabaadha mu bibaawo ela nga balityamiiza ghansi ku maadhi, ela ng'amaadhi ago galimu eisubi, eisubi elili mu langi eya kilagala. Nga embeli ye lyato elyo eliyo omuti omughanvughanvu, ela nga amaadhi gali mu...

Ensolo edho mu maadhi nga dhili mu langi eya kitakataka nga era dhilina aganhwa aganene nhe dhili kufuluma mu maadhi nga dhili kugya ku lukalu ensolo dhinho dhili kugya eriyo ekimuli ekili mu langi eya kilagala dhe kili kwendha okulya.

Amaato ag'endhagulo nga bagakola mu bibbokisi, nh'agemeleile ku maadhi. Ela nga amaato gano gali mu langi dha ndhaghulo. Kuliku langi eya kilagala nhi langi eya bbulaka nga mutyaimemu abantu ab'endhagulo ela nga abantu bano bambaile engoye edh'endhaghulo.

Paka eya takisi nga era takisi edho dhili ghalala nga dhili mu langi ya ndhaghulo dhili mu langi endheru, langi eya bbulaka nga era ye tolweilwa amakalina amangi nha bantu abambaire engoye edhendhaghulo era nga bali byaibwe bali ku kakalabya emilimo gyaibwe.

Eisudhe elityaime ela nga liri kuyoyota akaana kalyo, nga eisudhe elyo liri mu langi yakitakataka ela nga liri...akaana kalyo kali mu langi endhirugavu era nga liri kukayoyota ku mutwe.

Empuli nga erinha gyeringirire era empuli enho nga erimulangi eyakitaka kata nga era erinha amayiga amaghanvu nga era amayiga ganho galimulangi endhilugavu, nga empuli enho ghansi ghayo nga ghamberi ghaligho langi endheru nga era ebigere byayo okuva kumavivi okwira ghansi kubugere obutonho bulimulangi ndhirugavu.

Omusaadha atyaime kuntebe nga era ghaligho nhi meeza nga era ghaligho nhi kalamu era nga ayambaire saati eye myalala era nga ali ku kyuma ekya kabwidhi bwidhi era nga kumbali kwe eriyo nhe esawa eyindhi.

Endhuki elaga nga eli mu langi eya kyenvu, nga ela egwile ku kamuli, nga ela eli kunhunhamu omubisi. Nga akamuli ako kali mu langi dha ndhaghulo- mulimu langi endheru, langi eya kyenvu, langi eya kasayisayi.

Enhumba eyakalina nga era ghaigulu kukalina eriyo emmotoka edhemeraireyo nga mmotoka dhino dhiri mulangi dhandhaghulo era nga nnhingi inho era nga dhiri mulangi endheru era nga eriyo nhenhumba eyindhi eyakalina nga erimulangi eyakitakataka nga mumbali eriyo nhumba eidhi eyakalina nga erimulangi eyakyenvu nga mumbali eriyo emiti era nga emiti egyo girimulagi eyakiragala.

Endhoki edha namulengo dhegemye ku lusaga olwomuti era nga omuti ogwo giliku amatabi agali mulangi ege ndhaghulo, dhilina langi eya kisitaka, eya kitaka taka nhe ya kilagala.

Ebizimbe ebiri kumpi nh'olubalama olw'ennhandha ela nga bili ku nsozi empanvu. Ebizimbe binho bili mu langi dha ndhaghulo ela nga amaadhi gonha galaga nga gali mu langi ya ndhaghulo, langi eya bbululu.

Endhuki egwile ku kimuli nga ela eli kunhunhamu omubisi. Endhuki eli mu langi edh'endhaghulo, eli mu langi endhilugavu nhi langi eya kyenvu, ela nga ekimuli...

Ekizimbe eky'amaduuka nga ela kiliku amaduuka. Ekizimbe kino kili mu, kili mu langi eya kyenvu, ela nga embeli ghayo eliyo abasaadha abavuzi ba pikipiki. Nga ela engila elaga nga elimu amaadhi.

Omusaadha atyaime mummotoka era nga ayambaire esapuli munkoto nga ayambaire omudhoze ogwalangi endheru nga era kumukono gwe ogulya yakubaku tatu eya puusi era nga tatu eyo egemye ethupa eyomwenge.

Engabo eya busoga ela nga bagighanika ku miti, ela nga eliku amafumo anha, eifumo, amafumo abili galinze ghansi ela nga amafumo abili agandhi galinze ghaigulu. Nga ela eliyo nh'ekizimbe ekya kalina ghabagho nh'ekizimbe ekindhi ekyaselekebwa nh'amabaati agali mu langi...

Embati ey'okumaadhi nga eyemeleile ghagati ku muti oguli ku nnhandha ela nga obwiire bugemye endhikiliza ela nga amaadhi ago gali mu langi eya kitakataka nga kumbali kuliku langi endhilugavu.

Omusaadha ali kuvuga piki, piki erimu kala edhendhaghulo nga era erimu langi eya kasayisayi ayambaire saati eya mikono amaghanvu nga kumbali kwe kuliku abakazi abali bibagho babiri nga era bambaire langi eya bbululu nga era ghaligho nhe kizimbe.

Omukazi alikufuluma munhumba eya kakasisira era nga yetwise ekibo ekirimu ebintu ebiri mulangi eyakiragala era nga kumbali okwa kasisira ako ghaligho ekyagi.

Omusaadha ali kuvuga piki piki nga eriku omusabaze omukazi nga ayambeile olugoye olweru era mumbali ghaligho omwetolo, mumwetolo ogwo mulimu ekifanhanhi ekyekizike era nga kityaime. Mwabamu nhebifanhanhi ekya ekiri ghaigulu kumuti era nga kiri mulangi endhelu nhe langi eya kyenvu. Kumbali kuliku amadhuuka agalimu..

Pikipiki eye mereire nga pikipiki enho eri mulangi dha ndhaghulo pikipiki enho eriku emikedhe edhili mu langi endhirugavu nga era mundha yaayo eri mu langi eya kasayi sayi nga basibyeku ekibbokisi ekili mu langi eya bbululu nga era ghaligho nho muntu alambaire ghansi nga yebwise mu maiso era nga ali mungoye edhili mu langi eya bbululu nga ghaigulu ere eriyo ebizimbe ebya kalinha eriyo ekizimbe ekili mu langi eya kasayi sayi.

Olukonko olubisa amaadhi nga luli ghagati ghamayumba nga era ekiyumba ekindhi kikaire nga era bagizimbisa amatafali nga era mukiyumba ekyo kumbali kwakyo bazimbaku amabaale, amabaale ago nga gameramu eisubi eriri mulangi eyakiragala.

Olubalama olw'ennhandha nga lyemeleilemu abantu babili. Omukazi omukulu nh'omwana omuto nga bagemye obwato obuseyeya ku maadhi ela nga belingiliile. Ela nga bambaile engoye edhifanhanha nga dhili mu langi endhilugavu.

Abaana ababiri abambeire engoye edhendhaghulo nga omwaana oghundhi alyemberi agemye akabagho era nga akesigemeku nga omwaana onho ayambeire omudhozi ogulimulangi eyakasayi sayi nga gulimu emisitale egiri mulangi endhilugavu nga omwaana amuli einhuma, mwaana mwinhe nga ayambeile omudhozi gwamusala nkwagha oguli mulangi yabbululu nga kunkoto kuliku langi endheru.

Omusaadha agemye ekye nhandha nga era ekye nhandha kinho akilinziza mu maadhi nga ali kukilaga amaadhi nga ali kukilaga era nha kantu akali ku maadhi akali mu langi edhendhaghulo nga kaliku nhi langi eya kasayisayi.

Egaali eyomuka eyabasabaze nga eyemereire nga era abasabaze bali kwendha okwingila, nga egaali eyomuka eyo eri mulangi dhandhaghulo eri mulangi eya kilagala, langi eya kasayi sayi, langi eya kyenvu nga era kumbali eriyo eisubi eito nga baliyoyota bulungi nga liri mulangi eya kilagala.